Nanim n laɣam ʒiya n ʒi katawiya nim zuɣu ka shab gobi chinchin chɛra ka shab mii gob zaɣ piɛla piɛla laasabu ka niraba ʒi bi sani

Niribaata nʒiya duuŋɔni bɛni zaa ʒila kuɣisi ata zuɣu paɣibi ayi ni doo, paɣiyinɔ yela liiga piɛli. ka paɣi yinɔ gba ye liiga piɛli ka bɔbi bɔb ʒɛɛ, doo nyɛla ŋun ni yina kpaŋa shikuru maa puuni kuɣisi ayi n ʒɛya yɔli kaso ka di zuɣu. ka bɛ zaŋ pichanim n yili yili ka dinya zuɣuri pichanima.

Bɛ warila kali waa ka niriba ayi n-yiɣisi wara ka ban kpalim maa mi ʒiya. Ban wari maa paɣa mini doo n-nyɛ ba. Yino maa gɔbila chinchini ka paɣa maa mi so chinchini maa ka zaŋ tani n-bɔbi o nyɔɣu ni.

Doo n-tam buŋa zuɣu. O bala buŋa maa mi ka gbibi aŋkɔranima ka kuɣa do bɛ nyaaŋga ka gabiga yili buŋa maa zuɣu. Doo maa nyɛla ŋun gbibi jaangbee.

Paɣa mini jɛnsi n-ʒia. Jɛnsi ŋɔ nyɛla ban galisi. jɛnsi ŋɔ gba so nyɛla ŋun du n-tam paɣa ŋɔ zuɣu. Paɣa ŋɔ nyɛla ŋum bi bɔbi bɔbiga. O sɔla jinjam chichara ka ye liiga ʒee.

Niribi n laɣim n doli palli n chana bɛ puuni shabi yela liiga sabila ka piri namdi sabila, ka shabi ye liiga piɛla bɛ shabi ,too gbubi polentin baaji nim, gba bi nuhi ni ka shabi mi bi gbuba.

So n-ʒiya ka zaŋ kompiwuta tam kuɣu zuɣu kompiwuta ŋɔ gbuni o zaŋ fooni pahi n-zaŋ o bukunima pahi ka zaŋ o tibiwumdigu gba pahi o nyɛla ŋun durooyiri bini kuɣu zuɣu ka pili zipili sabinli.

bɛ bela jiɛma duu puhiri jiŋli jiɛma duu ŋɔ mii nyɛla din n-galisi pam shɛba be zuɣusaa puhira ka shɛba be jiɛma duu ŋɔ puuni puhira ka shɛba be sunsuuni ka che ban m-be sambanni kpansi bɛ zaa nyɛla ban n-ye jiɛma niɛma

Bɛ warila waa ka shɛba ŋmahiri ba fotonima ka che ban ʒiya lihiri ba niriba ayi ŋ-ŋmahiri fotonima ŋɔ yino zaŋla tiba wumdigu n-zaŋ kpabi o zuɣu ka che ŋun ŋmahiri ba pichanima maa.

Daa n bala ka paɣaba ʒi taha n ginda, ŋun ʒi tahili maa piligu ŋɔ nyɛla ŋun ye liiga dozim, ka bɔbi bɔb dozim, ka so siketi, tooni lan maa nyɛla ŋun ye liiga chicharigau ka bɔbi bɔb chicharigau ka gba ʒi siliba tahili, ŋun ti paya gba ye liiga chicharigau

Bɛ laɣinla laɣiŋgu ka bɛ wari wahi. Niriba anahi n-wari waa ŋɔ bɛ mi zaa na yɛla bihi. Niriba ayi bela tooni ka nyɛ paɣiba. Ban lihiri ba maa ʒila takayua mahima puuni n-ʒinʒi kuɣisi zuɣu.

Duɣitenima be bela "lab" puuni n-lihiri "microscope" puuni lala "machine" ŋɔ nyɛla din lihiri nyin bihi ni ku tooi nyɛ shɛli be yela liiga piɛla piɛla paɣaba ata n-ʒiya bala ni do'yino yino maa sabiri mi ka yino mii zaŋ bukunima m-pa o tooni.

Niribi n laɣim n ʒiya paɣaba mini dabi zaaha, to bɛ mi niŋdila kali. dabi maa shabi sola chinchina. ka shabi mi ʒi nema , bɛ zuɣurini, taka yuya nim bela bɛ zuɣu saa, nanim maa ʒila takayuya nim maa gbunni.

Deendiɛmdiba m-be paaki ni bɛ mi ŋmɛrila bolli. Paɣa n-yina nti tabigi bolli ŋɔ. O mi sɔla jinjam sabilinli ka piri namda ka mali zabiri ka so za o nyaaŋga ka ye liika piɛlli.

Sooja nima n bala bi bɔhindi la malfa ŋmeli niriba ayi gbubi la malfa nima ŋɔ ka yino kana ti lihiri bin yɛn ŋmɛ malfa ŋɔ shɛm ka che so ŋun za nyaanga loori nima nyɛla din ʒiya ka tihi sa ni maa ni bin ʒi sheli maa mɔɣuni n nyɛ bin bɛ sheli maa.

Daa puuni n bɔŋɔ ka doo ŋɔ kana. tidara ka mŋahirili fɔtɔ nima saa. ɔn dari bɛn shaŋa ŋɔ puuni shaŋa. n nya gaalik nima be nimaani ka kaaroti nima beni maani nyuya gba paya, kamantoonsi be luŋ fa niŋmi , nyuya gba. be lunfanimni dooŋɔ nyala ŋun kohira

Daa m-bala ka paɣa ba cheche ka so mi ʒi nɛma ka bia gba ʒi nɛma kɔhira ka sokam niŋdila kɔhimma ni damma daa puuni. Paɣa maa yɛla liika sabilinli ka bɔbi bɔb' sabilinli ka so jinjam chichɛrigu.

Yili n bala, niribi nyɛla ban be yili maani. yili maa puuni lache nim n doya ka paɣa ʒiya ka ye liiga chi chariga. kaso baatɔɔrɔ chi chariga. yili maa nyɛla din galisi pam ka nyɛ yili zuɣu saa

Bɛ kɔhiri la nɛma nɛma ŋɔ mi bela shitɔɣu ni ŋun kɔhiri ŋɔ n nyela ŋun za dundoli ŋɔ ni ka so jinjam sabinli m piri namda sabinli ka ye jakeeti woɣinli o nyela ŋun silimiinga ka gban sabinli.

O nyɛla ŋun koharila kaya nɛma ni taada nɛma di puuni shɛŋa n-nyɛ yɛri yɛri ni nyingo kolitinima ni baŋ gbuna gbuna nɛma maa shɛŋa yili yili mi ka shɛŋa mii paya kuɣisi maa zuɣu.

Bɛ ŋmerila bɔlli, bihi maa n ŋmeri bɔlli. to ka bi yinɔ mini bɔlli maa n na beni ŋun gbubi bɔlli maa nyɛla ŋun piri namda, ka ye liiga ɔ jin jam. maa nyɛla jinjam jiya

Daa dama n bɔŋɔ ka so ʒɛya ka kpa ninkpara, lala nirimaa gala wɔchi. kaso ye daliya yelɔw, so gba nyala ŋun gbubi ŋmani n nyuri kom,

Paɣa n-kɔhiri nɛma. Nɛma ŋɔ mi nyɛla bindirabindira alaafeenima be piɛ' kara ni watamilo gba be piɛ' karili ka gɔnda do tiŋgbani ni ka payanima gba be piɛ' kara ni ka mooŋgunima be piɛ' kara ni. Paɣa ŋɔ nyɛla ŋun ʒi di sunsuuni.

Bihi n-laɣim ʒia loori kurili gbini. Di nyɛla loori kurili lɔɣu. Bihi maa yɛla neen' chichara tɔ ka bi' so so jinjam sabilinli tɔ ka shɛba bɔbi bɔbisi. Bihi maa nyɛla bam bi paagi yuma aniinii bihi.

Bɛ wari la waa, niribi a ta mi n wari lala waaŋɔ. niribi ayi ŋɔ nyɛla daba. ka zaɣi yinɔ nyɛ paɣa, dabi maa puuni so yela liiga vakahili, ka so ye zaɣi sabinli ka di nyɛ bɔɣi mŋahi ka paɣa maa ye liiga bɔɣi waɣila.

Niriba n-galisi ka bo neen'kara kara gbubi nɛma maa pam be gbubi li mi ka shɛba zaŋ pa be nyingoya ni be zuɣiri ka che ban vuurili nama nyɛla din ʒiya ka kuɣa karili ŋɔ ka di kana ti gari ka so be nyɛ di tariga.

Daa ni ka bɛ niŋdi kɔhimma ni damma leemunima doya ka wulijonima doya ka mana doya alibasanima gba doya ka naanzukahinima gba beni kamantoonsi gba beni ka niriba dara.

Barina n lahi nyɛ din niŋ Kpenŋɔ Kpenŋɔ mee duri maa zaa wurim wurim mi zaya du sheŋa din dii bi wurim ka wurim che ka zaya maa di zala kantiŋa niriba pam nyɛla ban be duwurima ŋɔ gbini ka nuhi nyɛla din tirita niriba pam nyɛla dansi.

Daa m-bala niriba galisiya paɣa so ʒila kom ka ʒi siliba tahali ka che ban loodiri nɛma niŋdi loori ni ka che ban ʒiya kɔhiri nɛma yino ʒila katawiya gbunni maham.

Niriba laɣisi mi ʒiya n-diɛmdi diɛma ninvuhi yino n-yina ti diɛmdi diɛma maa ka sokam lihiri o ka che ŋun bala n-yino ti wari waa ŋun yina ti diɛmdi ŋɔ gbubi la binshɛɣu o nuu ni ka sokam lihiri li ka niŋ suhupiɛlli.

Palli zuɣu m bala, lɔɔrinim shabi bela nudirigu ka shabi mi be nuzaa, ka mɔtɔ be ɔ tooni, mɔtɔ bari maa nyɛla ŋun pili healiment. dini n nyɛ zuɣu zi piligu, ka zaŋ bɛn yahiri n lɔ n tabili mɔtɔ maa, mɔtɔ maa nyɛla din ʒi ʒili.

Duu m bala duu maa mi puuni bi zaŋla pichasi n tabili ka zaŋ kuɣusi n zali bi zaŋ kuɣu sunsuuni gba zali n zan tam gbaŋ maa zuɣu ka zaŋ kali nɛma m baɣili li.

Niriba n-laɣisi ʒiya "solar panel"nima galisiya ka zaɣ'sabila n-nyɛ "solar panel"nima ŋɔ niriba ŋɔ shɛba pilila zipil'kaha ka shɛba niŋ zipil'piɛla ka shɛba mii niŋ zaɣ'sabila duu maa ni kur'waɣila waɣila nyɛla din ʒi niriba ŋɔ sani.

Niriba n-laɣim ʒiya n-ʒi kuɣisi zuɣu ka teebuli karili be bɛ tooni ka be zaŋ koma tam tam di tooni bukunima nyɛla din be kpamba ŋɔ tooni be shɛba yela cootunima zaɣ'sabila ka che ban ye zaɣ'tankpaɣu laasabu niriba ŋɔ nyɛla ban galisi.

Duu ni m-bɔŋɔ ka kuɣisi ʒia ka dufiɛya gabi taba kuɣisi maa zuɣu ka teebuli nyɛ din za kuɣisi ayi maa sunsuuni ka kopunima tam di zuɣu. Wɔduroopu gba nyɛla dim beni ka bukunima bembe di puuni.

Pu'kpariba m-bala ka be yihi yihi ban ye guli nɛma n-nyɛ ŋun nyɛ ban galisi pam niriba ata n-chani doli niɣi ŋɔ ka bahi doli be nyaaŋa niriba ata ŋɔ puuni yino gbubi la su'kariga ka yino nyɛ gbubi daɣu.

Niriba n-laɣim maani kuli. Kuli ŋɔ mi maalibu shee bɛ nyɛla zaŋ kpiimba ŋɔ n-niŋ adakanima ni n-zaŋ tamtam kuɣisi zuɣu ka ti ba palo. Niriba nyɛla ban laɣim n-gili ba niŋ sunsuuni ka niriba yirina nti niŋdi bɛ kaya ni taada ka chana.